Motuka eza na kati bato bavandi bazozela po motukakende na mwasi atelemi liboso na ya motuka, aza na biloko azotekisa na penepene ya motuka bandaku eza liboso na yango.

Mabele liboso na yango matiti ya moke na ba nzete mingi ya mbila ba nzete ya bitabe na kati ya lopangu na ndako na penepene ndako moko ya moke eza na lopangu moko ya moke ya mokuse.

bato mingi baza na kati ya ndaku mibale na basi amisusu bazobina baninga bavandi bango nyonso moto na moto azosala eloko ya lingi

Mobala telemi azolakisa makambo ekomami na mokongo na ye asembi makambo mosusu na maboko liboso na ye makambo ekomami ya esika baza na makambo ezosalama na esika wana azali.

basoda batelemi bango nyonso bamemi bonduki na maboko bamatisi yango likolo moko azotambola liboso na bango penepene na bango ndako ya kovanda ya monene na banzete ya mbila mingi

Bambala mingi na kati ya bitunga ya kotekisa na kati ya zando na ndenge bazosomba yango.

Mwana mobali atelemi, alati bilamba ya pembe na mwindo azomela mayi na kati ya molangi na bakiti pene pene na ye na ba mesa na mwinda epelami.

bana mibali mibale moko alati bilamba mosusu alongoli oyoa likolo na nsima na nzela ya mabele banzete eza mingi na lopangu na kati ndako eza

bato mingi batelemi moko aza liboso bamisusu baza na nsima na bango ndako ya kosalela

Mwana-mwasi atelemi bakangi ye esuki ya maboko alati bilamba ya mwindu na lipapa nsima na ye ba mabanga etondi na ndako ya kotonga.

Bana basi misato bazotambola na nzela ya mabele pene pene na bango ba ndako ndako moko ya moke etongami malamu te na ndako mosusu ya monene etongami malamu na nzete mibale liboso ya ndako ya kitoko ya monene.

Moto ya mobali atelemi azotambola na kati ya lopango na kati ya lopango wana na ndako eza liboso ya mobali wana azotambola na kati ya lopango

Ba mituku ezo tambola na nzela ,moko ya liboso eza camionette ya Langi ya pembe, na sima nango mituka misusu na Langi ya pondou, bongo na sima ba nzete.

nzela ya mabele monene elandani na lopango ya moke ekangami na kati ya lopango ndako eza na kati esi etongwama ya kitoko

Motuka etondi ba milangi ya mai na nsima. Penepene motu moko atelemi. Na ba mituka mibale etelemi na ndako eza liboso ya ba motuka wana.

bana-mike batelemi moko aza liboso na bango misusu misato bafandi na kiti moko motu mokolo atelemi na nsima na bango me motu na ye ezomonana te na banzete ya mike na nsima na bango na bilanga na nsima

Mafuta ya komipakola na nzoto, mingi na mafuta ya suki na malasi biloko mingi ya komipakola nyonso makambo ya nzoto ya komitekisa.

Awa tozomona sapatu ya mibali babengaka kesch. Eza na langi ya mwindo pe na langi ya pembe na se.

Mwana-mwasi ya pembe azolakisa ndenge bakangi esuki na nsima na ye, banzete mingi ezali na makasa na yango nyonso na se ya moi.

Mama ya mokolo afandi alati bilamba ya pembe, azotala na nzela ya mabele etondi mai na ba potopoto.

Mwana-mwasi atelemi bakangi esuki ya maboko azoseka alati elamba ya pembe, amisimbi maboko na mokongo na nsima na ye banzete ya mike ne ya minene.

Moto atelemi alati bilamba ya pembe ba misusu balali na nsima na ye na matiti mingi ya milai na nsima.

Mayi ya ebale liboso nango zamba eza na kati ba nzete ya moke na minene na nzela ya mabele.

Bana misato ya mibali, mibale baza moke moko aza mokolo avandi na katikati bavandi liboso ya ndako na kiti eza na nsima ya bana.

Mwana mobale avandi azolakisa ndenge bakati esuki bakangi ye pe suki ya maboko pene pene na ye ,mobali mosusu atelemi apesi biso mokongo azokata motu mosusu suki.

bana mibale mingi batelemi bazotala bango nyonso liboso mibale bangunzami na nsima na bango nzete moko na bandako mingi ya kovanda moko eza monene koleka misusu

tondolo ya koliama efungwani na misusu eza na nsima na yango na makasa eza na katikati ya tondolo moko na mosusu na nsima nyonso eza ya koliama

Mesa oyo ba koliya na bakiti ya KO fanda nasima nayango ba fololo elandani na ba nzete ya minene na ndaku Yako vanda na kati.

bana kelasi ya basi na mibali balati bilamba ya kelasi bamisusu batelemi na sima misusu bangunzami liboso baza na mikanda ya kosilisa kotanga na bango na bato batangisaki bango

Bato mingi bafandi na mabele mosusu azopambwa bamisusu batelemi na sima baza na kati ya lopango na ndako eza na sima na ba nzete ya mike mike.

ba mutuka ezotambola na nzela liboso ya ndako monene na pene pene ya ndako monene eza ndako bazo tonga nano etondi te.

Bandeke mibale ya monene na mapapu ya mwindo batelemi bana na bango baza na se bazobatama moyi.

Nyama na mbala ya kotokama namaki batokisi na kati ya sani penepene sani mosusu na loso na kati nyonso likolo ya mesa.

ndako ya monene ya kosala liboso na yango nzela ya monene ezali ya koleka na mabende misato na matiti mingi na banzete ya mike na moto moko azoleka na kati ya nzela

Basi mine bavandi mibale na se basusu na kiti moko azolamba na zungu na mapapa mingi etondi na se na sima ndako ya kovanda efungwami.

Bato mingi ba kutani na place moko ba misusu bafandi na bakiti, misusu batelemi bazokende ba mibali misusu bazo solola.

bamama mibale balati maputa na mosusu na nsima na bango bazotandika babikedi mingi liboso matiti eza mingi na banzete na ndako moko ebatami na se ya matiti

Ndako ya monene, ya ko salema mosala. Liboso ya nzela ya monene, mobali moko atelemi liboso na ngo. Ba misusu, bazo tala penepene, na motuka etelemi liboso na yango.

Bebe azo tala moto liboso asepeli azo tanga kotambola.

Masanga ya komela na kati ya milangi ya kotekisa likolo ya mesa na sima place ya kovanda bakiti na bamesa.

bakiti ya kitoko ya pembe na mwindo batie likolo ya banzete liboso na yango ndako eza kitoko ya kotongama

Bana-kelasi batelemi liboso ya bakelasi na bango, bazo sakana moto na moto azosala eloko alingi na nsima a bakelasi banzete mingi eza kuna.

kitunga eza na kati bilamba mingi etondi

Bana ba telemi bazobeta bale baza mine, moko asimbi bale baza na kati ya lopangu na banzete eza liboso na bango na matiti

Biloko ya kotekama na kati ya zando, matungulu ba mbala ,na ba pilipili ,nyonso wana na kati ya zando bazolakisa na ndenge ekoki kosombama.

Mwana mwasi atelemi asimbi fololo azokotisa na bafololo mosusu ebele, nyonso eza likolo ya mesa, na bato batelemi liboso na ye bazotala makambo azosala.

Moto ya mobali atelemi liboso aza na katikati ya mesa na bakiti atelemi ba mikanda eza liboso na ye, na nsima na ye bakiti eza na nsima na ye atelemi azoteisa bato baza na ngambu mosusu liboso na ye.

Ba soda balati bilamba ya mosala, basimbi ba mbunda bazo tambola na nzela na nsima na bango ba ndako na ba nzete na kati ya zamba.

Bato mibale ya basi baza na kati ya bilanga etondi mai, bazolokota biloko na kati, liboso na bango ba nzete eza na ba matiti mingi eza likolo ya nzete na ba matiti mosusu na pene pene.

Ekeko mibale ya mibali moko eza na sima mosusu eza liboso ya liboso eza neti mobali ya koko amemi makambo na mokongo liboso asimbi nzete nambeli na maboko mosusu eza motakala

Bana kelasi bavandi na kati ya classe bazo tanga mokanda moko azo tanga mosusu azo koma na kati ya mokanda baza na kati ya kelasi bavandi na kiti.

motuka ya minene etelemi liboso ya masuwa bazotia na kati biloko euti na kati ya masuwa

Bana mibali mibale bazobeta ndembo ya maboko, moko nde asimbi yango na maboko ba misusu bavandi na sima bazotala bango ndenge bazobeta bale na kati ya lopango, libanda banzete na nzela ya koleka.

Bato bavandi na mesa bazosolola mibale bazotanga mikanda moko azoyoka bango na bakiti eza penepene na bango mingi ya pembe.

Sango atelemi liboso ya basi na bana na mobali moko bazo sambela na ngambu mosusu matiti eza mingi, banzete na mayi ya ebale.

Awa namoni balakisi biso ndako ya pembe ya malamu etongwami kitoko penepene na yango namini ba matiti na mabele.

Soso ya kolia bakalangi na kati matungulu eza na kati na pilipili eza likolo nyonso eza likolo ya makasa eza na mesa.

Motuketelemi na nzela ya mabele misusu ezoleka bandako ya mike mike eza liboso na yango, banzete mingi na ndako ya monene liboso mingi.

Ba ndako mingi mosusu ya moke ba tol esi ebeba biloko akala nzete moko pene pene ya ndako ya moke na ndako moko ya monene liboso ya pembe batongi yango malamu ya sika.

Ndako ya kitoko ya kosalema na kati liboso bazosala na kati makambo ezolakisa ango liboso ya ndako likolo na matiti liboso ya ndako na ba nzete ya moke moke na place moko.

Bana bavandi baza na mikanda na bango bazotanga, na misusu mikanda eza liboso na bango mibale na côté kuna ya liboso mwasi afandi azokoma na mokanda na ye azotanga na mosusu ya mobale atelemi liboso azotanga mokanda mosusu amibatami na penepene boye azotanga mokanda na ye.

Bana-mibale bazosakana na bale liboso ya bato bavandi na se ya nzete na ndako eza liboso na bango na banzete mingi na nsima.

Na kati ya lopango ba mituka etelemi mibale moko ya moyindo mosusu ya pembe na ndako liboso ya ba mutuka na kati ya lopango.

Awa namoni balakisi biso Nzela ya monene ya koleka na motuka penepene na yango etelemi liboso ya ndako ya monene ya misala

na kati ya sani nyama ya mabumu na nyama ya musuni na pondu na fufu na pilipili penepene na nyonso ya kolia likolo ya mesa

biloko na kati ya zando bato bazotambola na kati ya zando na bilamba batandiki ya kotekisa na kati ya zando na nsima ya zando ndako moko ya monene eza na penepene ya zando

Ba mbala mingi ya kolia eza na se na ndunda eza na kati kati nango nyonso ya kolia batie na se ewuti na bilanga.

Ba kiti mingi eza na kati ya ndako moko eza mosika, mosusu eza penepene na katikati na yango mesa na banzete ya mike na kati ya ndako.

Mwana-mobali atelemi na matiti liboso ya lopango molayi na ndako ya kotongama eza na kati ya kovanda na ba nzete pene pene.

Esika ya monene ba nzela mingi bamabende ya kopelisa ba mwinda ba nzete ya mbila mai ya ebale na bandako ya minene bato bavandaka na kati na misusu basalaka na kati.

paipai bakati eza na kati tondolo na se mbila bakati te nyonso na manga nyonso eza na sani moko ya monene

na kati ya zando mafuta a komipakola na nzoto na motu malasi ya komipakola na zoona kati ya zando na moto azotekisa yango atelemi liboso na yango

Mwana-mwasi atelemi, alati elamba ya pembe, ezo monana asepeli. Bakangie suki ya maboko. Na nsima na ye, banzete mingi ya mike ezokola.

Ba pecheur baza na mayi bake koluka ba mbisi katikati ya fleuve.

Ba mibali ya mikolo bakoti na kati ya lopango, bana mike baye koyamba bango, na sima motuka ezolanda bango, na ndaku ya kovanda, na banzete mingi ya mbila.

Sapato ya kolata ya mibali likolo ya matiti, sapato eza mwindo nano balati yango te, eza sapato moko.

moto ya mobale atelemi na penepene ya nzela matiti eza na nzela ya moke ya makolo ya bato liboso nzela ya molai motuk ezoleka na motu mosusu aza liboso azotambola na matiti

Mutuka ya monene oyo ememaka bato etelemi na nzela na kati bato baza na kati ya motuka na penepene liboso na yango bato baza neti baza na wenze bazotekisa na sima na yango ndako ya kotekisa.

Mwasi, amemi mwana moke ya mobali. Na nsima na bango, bilamba batandii na singa, na banzete ya monene na kati ya lopango.

ndako ya monene batongisa na kati ya lopango bato baza na kati te ekangami liboso na yango libende ya mwinda ya molai na matiti bakati yango malamu

Bato ya midele na ya mwindo, bafandi mesa eza na katikati na bango moko atelemi na mesa baza na mikanda bazotanga lisusu bazoyoka biloko moto atelemi liboso na bango azoloba na fulole eza na mesa.

bana kelasi bazomata na motuka emema bango

Sapato ya kolata ya mibali moko eza na se, mosusu loboko esimbi yango ezolakisa ndenge sapato wana eza na ndenge ekomami na nsim

Bato misatu moko atelemi libanda apesi bango mokongo mibale baza na kati ya motuka moko azokumba yango na likolo na ye moko eza libanda ya motuka

Bana basi balati bilamba yakelasi bazolakisa mikanda na bango bazwi ya kosilisa bato mosusu batelemi penepene na bango bazotala na nsima banzete mingi ezali.

Mikanda ya bana kelasi nanu basalisi yango te bakomi yango na kati te eza nyonso likolo ya mesa.

Bato batelemi, liboso na bango moto mosusu atelemi azo tea bango, na sima ndako ya monene ya kotongwama, na banzete na sima ya ndako wana.

Ekeko ya moto atelemi nsima na ye banzete mingi na matiti ya se ekatami na ndaku, na nsima na motuka penepene ya bandako.

bato mibale batelemi mwasi na mobali mobalasimbi mwasi na nsima na bango bilamba batandiki na banzete mingi na kati ya lopango

Mwana mwasi ya mwindu atelemi azoseka afandi na kati ya ndaku ya ko tekisa atandi makambo naye kotekisa biloko ya suki biloko ya komi pakola biloko mingi nyonso eza na kati ya kotekisa.

Biloko mingi ya kolata na matoyi na kingo kolata na maboko batandisi likolo ya mesa ya kotekama

Mutuka ya moke ezo tambola na nzela, ememi likolo biloko mingi na bato baza likolo na yango ngambu na ngambu matiti na ba nzete.

Bato mingi ba telemi ba lati bilamba ya pembe na mwindu, basimbi ba mbunda bazo beta ba mbunda wana bazo yemba ba sepeli mingi.

Bana basi na bana mibali basangani bana basi baza liboso basepeli na bana mibali baza na sima.

basapato ya basi ya kolata ya kobima na yango ezotekisama yango nyonso pe bazolakisa na ndenge moto akoki kosomba ygbatalo na yango

mwasina mobali mobali atelemi mwasi avandi na kiti na nsima na bango banzete ya moke liboso ya ndako na bilamba batandiki na moi

Ba kitungai mingi eza na se ya mabele na kati bandunda mingi, eza na kati mobali etelemi azotala yango na penepene na ye kiti nyonso eza na kati ya ndako na mesa moko penepene ya bandunda wana

Mwana-mobali avandi na se afungoli makolo alati bilamba ya pembe na nsima na ye nzete ya moke ya libende na baninga na ye misato bazotambola likolo ya matiti ekatami na ndaku eza na nsima na bango.

Motuka etelemi na kati ya lopango na se ya nzete mpo na molili moi esimba motuka te etelemi

Malasi ya kotekisa na mafuta ya kotekisa ba tandiki na motu azotekisa ya mobali avandi pene pene na yango.

Bato mibale batelemi mwasi na mobali batelemi na nsima na bango, eloko moko ezolakisa eloko etindi batelema na nsima nyonso banzete ya monene eza place nyonso.